Owesifazana ophethe umntwana, uyahlekelela udlala laye umntwana umbambe ngesandla esisodwa. Lesi esinye isandla sikhanya sesilomkhuhlane othile, ngakho kusesbhedlela ukuthi ahlolwe kubonakale lowo mkhuhlane ohlasele lesi sandla.

Abezempilakahle basemsebezini bagqoke impahla zokuzivikela kuvamile ukuthi kunga qhamuka imikhuhlane ethile esabalala masinya abezempilakahle baphume bafundise kumbe belaphe uzulu babafundisa njalo ngemikhuhlane yonaleyi.

Abantu abadala ababili omunye ngumelaphi omunye yisigulane uyelatshwa usehlatshwa ijekiseni lowo oyelatshwayo oyelapha omunye ugqoke impahla zokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle abavitshe baphelela bezivikela emkhuhlaneni oqhamukileyo. Kuyanceda lokhu ukugqoka kanje ngoba kwenza ukuthi imikhuhlane ingamemetheki kalula isuka kibo laba abezempilakahle isiya kwabanye abantu. Labantu labo kumele bagqoke bavikeleke

Endaweni okuhlolwa khona imikhuhlane evame ukuqamuka nje emphakathini lowu ohlolayo ugqoke waphelela ezivikela ugqokile imusk wagqoka lesembatho esinye esiluhlaza okwesibhakabhaka lowu laye ohlolwayo ubelayo imusk kodwa okwamanje useyikhiphile wayehlisela phansi ukuze ahlolwe kuhle.

isisebenzi sezempilakahle sigqoke saphelela sizivikela emkhuhlaneni lapha kulomuntu ohleli esitulweni ohlolwayo umkhuhlane othile kungatholakala ukuthi umkhuhlane lo ulawo seselatshwa ke ngendlela efaneleyo

Iphepha liqukethe izindaba ezimayelana lokuhlanzeka. Ukuhlanzeka kuqakathekile ikakhulu okuhlangana khona abantu, ngoba lapho kuyathelelwana imikhuhlane eminengi. Nxa abantu sebefundisiwe ngokuhlanzeka lokuziphatha kuhle, kuyasiza ukuthi imikhuhlane ingasabalali igcwale indawo yonke

Umongikazi welapha isigulane esibhedlela ugqoke impahla zokuzivikela ukuthi angatholi imkhuhlane eyabe ivela kuzigulane. Uyahlabalapha esinye isigulane ijekiseni. Kuqakathekile ukuthi laba abelaphayi bazivikele.

Abantu abagqoke okokuzivikela emkhuhlaneni. Bavale amakhanda ngokunye okumhlophe. Balama mask. Balempahla njalo ezilithanga abazigqokileyo. Omunye uyancedisa ukuthi bagqoke kahle. Yena ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu baphiwa ulwazi ngezempilakahle kulezinsuku ezitshengiswayo kuphosta ukuthi esibhedlela esithile abantwana bazabe bethontiselwa umuthi owokuvikela imkhuhlane ethile.

Endlini yokwelatshwa kulama khosikazi amabili omunye ngumongikazi omunye yisigulane esiqoke iqhiye, sihlatshwa ijekiseni lapha ngumongikazi. Ijesi isikhitshelwe eceleleni ukuze umsebenzi uqhubeke kuhle owokuhlatshwa.

Abongikazi aabthathu abagqoke izigqoko zomsebenzi eziluhlaza okwesibhakabhaka basebegqoka lezingwane ezilemibala eyi "pink"ezilokulithanga njalo, bagqoka ama"mask".

Abantwana abanengi bafundisa ngezempilakahle .Bathwele imibhalo elemibiko ethile ngezempilakahle. Balombalisi njalo ongumuntu omdala .Lapha kukhanya bayabhoda ngezindawo ngezindawo .Betshengisa abantu ngokumele bakwenze ngomkhuhlane othile .

Ibizo lenkampani elisebenza ngamanzi lokuhlanzeka kwabantu libhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka loluhlaza .Kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba uma amanzi engahlanzekanga abantu bayehlelwa yimikhuhlane eminengi kakhulu engaqeda impilo zabo.

Abezempilakahle bamile bafundisa abantu ngemikhuhlane, kulabantwana labantu abadala. Lokhu kuyenziwa ukuze abantu bafinyelelwe bengahambi ezibhedlela kuphela kodwa belandwe lasemakhaya bafundiswe ngemikhuhlane ethile njalo bathole usizo lwezempilahle.

Abantu bahlezi bandawonye bakhanya belalele lapha befundiswa ngezempilakahle. Lokho kuvame ukwenziwa izikhathi ezinengi abantu babuthelelwe bafundiswe lanxa bayabelande ukuzokwelatshwa ezibhedlela, kulesikhathi ababuthaniswa khona balalele imfundiso ngemikhuhlane ethile.

Umkhankaso wezempilakahle okwenziwa ngabafana lamankazana aphethe amaphepha atshengisa imibiko ebantwini ngalowomkhuhlane. Balombalisi wabo njalo lapha.

Owesifazana omhlophe okhuluma ngezempilakahle . Usebenzisa imayikhi ukuze abantu bamuzwe kuhle .Ugqoke iwatshi njalo lapha Ami khona kulembala etshiyeneyo , omhlophe oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu kanye lolithanga.

Abafundi babuthene, baphandle, bayakholisa lapha. Bayenza ezemidlalo. Lokhu kuyanceda ukuthi baphumuze ingqondo besusa ezingwalweni, bake babethwe ngumoya benze okunye okungaphandle kwamabhuku. Kwenza impilakahle yabo yengqondo iqhubekele phambili kuhle.

Izifundo eziphathelane lempilakahle yengqondo. Kulabantu abahleziyo abafundiswayo kukhanya kakhulu inengi lingabesifazane kube sekusiba lalowu ofundisayo omi phambili uyabhala lapha efundisa abantu ukuze bazwisise ngcono ngempilakahle.

Inqola esetshenziwa esibhedlela ukuthwalisa izinto ezitshiyeneyo. Ilamaviri wona ayasiza ukuthi umuntu angasindwanxa eyisebenzisa ihamba kalula, iyathwala amabhokisi, iyathwala imithi ethile etshiyeneyo.

Ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe lisesibhedlela. Lapha litshengisa abantu abadinga uncedo olutshiyeneyo ukuthi baqonde kuyiphi indawo. Kuvamile ukuthi abantu bangazi ukuthi bayengaphi nxa befika esibhedlela lapha yikho kulapho abathola khona lolulwazi.

Abantu baphandle esibhedlela kulabathathu abasebenzisa amacrash ekuhambeni lapha lokhu kutshengisa ukuthi bakhubazekile, ukukhubazeka lokhu kungabe yimbangela yezingozi kumbe abanye bengabe bezelwe benjalo bekhubazekile.

Ingxenye yesibhedlela ebizwa kuthiwa yiLab. Lapho okuhlolwa khona imikhuhlane eminenginengi. Kungasetshenziswa imitshina, kumbe abantu bathathwe amagazi, ukuze kuyecingisiswa lokho okubakhathazayo, emizimbeni yabo.

Izigulane zifolile zihlezi ebhentshini ziphethe amaphepha akhanya evela emitshineni atshengisa ukuthi sebehloliwe sebelindele ukuthi baye ezingeni elilandelayo lokwelatshwa kwabo.

esibhedlela kumbe ekilinika itafula efuqwayo eyokuthwalisa imithi ilamaviri elombala oluhlaza okwesibhakabhaka iphinde ibe lombala oluthuli kube lebhanditshi phezu kwale i trolley kube sekusiba khona le sanitizer khonapho eceleni

Impahla ezisetshenziswa kwezempilakahle zibuthelelwe ndawonye, okunye kusemabhokisini okunye ngamaphepha, okunye yimitshina yokuhlola imikhuhlane. Lokhu kuyasetshenziswa kakhulu kwabezempilakahle uma bephuma phandle besiyafundisa ngezempilakahle.

Abafundi abasezingeni eliphezulu abafundela imisebenzi ezempila kahle bale mitshina abakhangele khona ngezikhathi befundeka lokhu basuka lapho ke sebesiya kwenza umsebenzi ofaneleyo ezibhedlela kumbe ema "lab" .

Abezempilakahle bahlola abantu njalo bebafundisa ngemikhuhlane ethile, lokhu kuqakathekile ngoba ikhona eminye imikhuhlane ethelelwana kalula enjenge corona virus eyake yathelelwana abantu abanengi bafa kakhulu.

Abantu bahlezi balalele omunye ofundisa ngezempilakahle. Kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi uzulu abekwazi ngemikhuhlane ethile langezingozi ezithile. Ngakho ke bakhona ababhodabhoda ezigabeni lasemisebenzini befundisa ngale imikhuhlane.

Abantu bezempilakahle abahlanu bagqoke impahla ezifanele umsebenzi wabo, balamamask njalo. Isigulane sikhona silaliswe phansi bayasihlola njalo kulemithi esebhokisini abayisebenzisayo.

Imbodlela ezincane zokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo phakathi kungafakwa isikhwehlela, igazi kumbe imchamo besekukhangelwa ukuthi umuntu ulawo yini umkhuhlane kumbe kalawo.

Iphetshana eliletha izindaba ezihambelana lempilakahle zabantu liyancedisa leliphepha ukunikeza abantu ulwazi ngemikhuhlane ethile langokuziphatha okuthile ngesikhathi semikhuhlane etshiyeneyo lolwazi nje jikelele abantu bayaluthola ezincwadini lezi.

Owesifazane oyisigulane ulele ebhentshini ukhanya uzwa ubuhlungu lumama ngoba ubambe lekhanda. Omunye wakhe okhanya emphelekezela umile khonalapho eduzane. Esibhedlela lapha emdulini kufakwe amaphepha atshengisa njalo afundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ibhakane lesibhedlela elitshengiswa lokho okwenzakala lapho phakathi esibhedlela. Kulezinto ezithile eziyabe zifunwa ngabantu zonke zibhaliwe zahle zatshengiswa khonalapho ukwenzela ukuthi lowo ozayo ahle abone ukuthi lokho akudingayo kukhona yini kulesisibhedlela kumbe akukho.

Indawo yokusiza abantu abafuna ukwelatshwa kusemtholampilo, lapha kulabomama ababili balabantwana ababili, indawo le ilebhakani elibhaliweyo ukuthi isakhiwo lesi ngobani abasizayo ekuthini sakhiwe.

Isibhedlela sokwelaphela izigulane esihlanzekileyo . Kulezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza. Kulotshani njalo ngaphandle obuqunywe kahle . Kulama (steps) okukhwela ngawo uma ususiyangena egedini. Isibhedlela lesi silombala olithanga.

Isibhedlela lapho okwelatshwa khona abagulayo .Izigulane zihlezi phandle zilayinile zimelele ukwelatshwa. Indawo le inhle kakhulu ilohlaza, uhlaza lona kuthiwa luyanceda ukuthi abantu baphefumule kuhle bangatholi umkhuhlane.

Owesilisa umile ukhangele phezulu ugqoke impahla ezilombala oyi orange ugqoke lamapatapata le beret eyi orange elesitampa esimhlophe Ngemva kwakhe kule wheel chair lomgqomo wamanzi omhlophe

Umasiza ukuphefumula esikubiza sithi yi"inhaler" esetshenziswa ngabantu abahlutshwa kakhulu yizifuba esikubiza sithi thina yi "Asthma" lokhu kuyasetshenziswa umuntu uma esevaleka isifuba.

Umuntu obulawa ngamehlo, amehlo la abomvu, atshengisela ukuthi kaphilanga kuhle. Elinye ilihlo lilalokhu esithi ngumntwana, lokhu kuyabe sekusenza lowo muntu engasaboni kuhle izinto, zibone ingathi zibuvilibane.

indlu lapho oluhlinzelwa khona izigulane kulemitshina emikhulu eminye iphezulu eminye iphansi kulesigulane esilalisiweyo sembathiswa izingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lalabo abelapha leso sigulane bamile eceleni

Abantu bahlezi endaweni yokwelatshwa. Basahlolwa., kusetshenziswa imitshina. Umtshina okhanya kakhulu, yilowu owokuhlola iBP. Osetshenziswayo, ukuthi kukhangelwe ukuthi igazi lomuntu ligijima okungakanani emzimbeni wakhe.

Abantu bahlezi lapho okule workshop khona, okuxoxisana njalo kufundiswane ngemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantu. Abanye balalele, kulomunye ome phambi kwabo onguye okhanya elethuba lokuthi ethule lokho okufanele kwenziwe ngaleso sikhathi.

Isigulane silalisiwe esibhedlela sifakwa igazi. Kulomtshina omkhulu khonalapho kanye lama pipe amanengi lamajekiseni amanengi ahlatshiweyo kulomuntu engalweni yakhe

Iposta etshengisa ukuthi abantu bangawubandezela njani umkhuhlane we BP ukuze baphile lawo ungahlukumezi uyatshengiswa ukuthi ukudla badle njani bangabhemi njalo bazivoxavoxi banganathi utshwala.

Isisebenzi sezempilakahle sisemtshineni okungabe kuselebhu imitshina leyi esetshenziswa emalebhu ngeyokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo evela kuzigulane sokungaba ligazi sokungaba yisikhwehlela kumbe umchemo lapha kuyakhangelwa ukuthi umuntu uhlutshwa yiwuphi umkhuhlane

Umtshina osetshenziswayo ukuchwayisisa ngemikhuhlane ethile esebantwini. Kuyathathwa amasampuli athile abe esefakwa kulo umtshina besokuhlolwa ke amagcikwane lezinembuzane ezingabe zihlasele lwomuntu ukuze elatshwe kuhle.

Imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ema Lab ukuhlola imikhuhlane ethile uma sokuthe kwathathwa amasampulu. Imitshina leyi isiphakeme kakhulu isebenza kanye lamakhompiyitha okuhle kutshengise lokho okuhluphayo khonapho khonapho.

Elebhu lapho okubekwa khona ama sampulu athethwe ebantwini abatshiyeneyo. Amasampulu lawa ayabe ezahlolwa besokubonakala umkhuhlane lowu okhathaza isigulane sinye ngasinye, kuyafakwa njalo endaweni efaneleyo ukuze kugcinakale kahle njengalapha.

Amabhokisi okuthwalela amasampuli alokhu okuyabe kuthethwe ebantwini abalemkhuhlane etshiyeneyo, okungafana legazi, izikhwehlela kanye lemichamo lokhu kuyabe sekusetshenziswa ukuthi kubonwe ukuthi abantu balayiphi imikhuhlane.

Indlu elemtshina yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Imtshina le imkhulu njalo ibhalwe ngamabala atshiyeneyo, kulamawindi njalo avuliwe kuvulelwa ukuthi kungene umoya.

Umtshina owokuhlola izifo esibhedlela. Isigulane silele embhedeni sembathe ingubo elombala olithanga sagqoka lemaski. Umuntu ohlolayo uhlezi ukhangele ikhompuyutha ukuze abone okuhlupha lowu olele embhedeni.

Imitshina etholakala ezibhedlela. Imitshina le isetshenziswa ukuhlola abantu abalemikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze kubonakale ukuthi babulawa yini besebetholake ukwelatshwa okufaneleyo. Imitshina le iyanceda kakhulu lapha ezibhedlela.

Indawo okuhlolwa khona abantu imikhuhlane etshiyatshiyeneyo kusetshenziswa imitshina. Imitshina le iyenelisa ukubona lokho okungaphakathi komuntu, kubesekulungiswa ke ukuthi engelatshwa njani. Lapha siyawubona umtshina lowu, ohlolwayo umile, lalawo ohlolayo ukhona lapho njalo uyawusebenzisa lowu mtshina.

Impilakahle yabomama labantwana iqakathekile kakhulu. Ingakho kulezindawo ezilungiselwe ukuthi bathole usizo khona. Omama bahlezi, balabantwana, bazile ukuzothola lolusizo esibhedlela sabo.

Abesifazane abathathu ababhabhule abantwana .Bahamba labantwana laba esibhedlela ukuze bayelatshwa. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bathole ukwelatshwa bevikelwe njalo emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Owesifazane ophethe umntwana omncane osanda kuzalwa ugoqelwe kuhle lumntwana njalo lowesifazane lo uyabobotheka. Impilo yabomama kanye leyabantwana iqakathekile kakhulu ngoba kuyabe kumele kunanzelelwe ukuthi akula okuphambanisekileyo ekubeletheni lapha.

endlini yokuhlola izigulane udokotela wezingane uhlola umntwana oyinkazana umbambile lapha engalweni kukhona akuhlolayo udokotela lo uyabobotheka etshengisa ukuba lobungane labantwana

abezempilakahle abasebenza labo mama kanye labantwana basemsebenzini omama bazile ukuzobonana labo bethwele izingane zabo omunye umama uyamunyisa ingane laba abezempilakahle bayabhala baxoxisana labo laba omama

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola izigulane. Umtshina lo ulalapho lowo ohlola izigulane abona khona impumela yalokhu okuhlolwa kusigulane sinye ngasinye uyanceda lumtshina, ngoba konke kuhle kubonakale khonapho.

Umbheda wokulalisa abagulayo uma behlola esibhedlela isigulane siyagada phezu kwalo umbheda sihlolwe njalo umbheda lo ulakho ukuba ulokhu utshintshwa tshintshwa ukuze ogulayo ahlolwe kahle.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola amasambulu, lawo ayabe ethethwe kuzigulane ezitshiyeneyo, kuyabe kukhangelwala ukuthi kungabe kule zinembuzane kumbe amagcikwane athili ayabe ebangela imkuhlane eyabe ikhona kulezo zigulane.

Izinsinjana ezisetshenziswa esibhedlela, ikakhulu uma kuhlinzwa abantu. Kulezinye izinto okungamelanga zithintwe ngezandla, kusetshenziswa lezi zinsimbi. Zona ke ziyahlanzwa ukuze zingatheleli abantu njalo imikhuhlane.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, ikakhulu ukukhangela isigulane. Uyafakwa lowu mtshina uxhonywe emzimbeni walowo ogulayo. Lokhu kuyancedisa amadokotela ukuthi abone ukuthi isigulane siphefumula kuhle yini.

Amangilazi asetshenziswa ngabezempilakahle uma beselapha esibhedlela. Kwesinye isikhathi uyathola esetshenziswa ngabantu abase theatre, kwesinye isikhathi njalo asetshenziswa ngabantu abasebenzisa imithi ethile ukuze bazivikele bengalinyazwa yileyo mithi.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela kumbe eLab umtshina lo ulamaviri okwenza ukuthi uthwaleke kalula njalo ulendawo lapho okutshengisa khona imifanekiso kulezinsuku sokulula ukuhlola imikhuhlane ngoba impumela enengi ihle iphume khonalapho.

Impahlana ezisetshenziswa esibhedlela ikakhulu etheatre sibona lapha kulejekiseni, kulezigelo lezo ababamba ngazo, kulama gilovozi kulekhothoni wulu lalokho udokotela azwa ngakho ukutshaya kwenhliziyo yesigulani i-stethoscope.

Umtshina wakulezinsuku owowkuhlola imkhuhlani. Imitshina kulezinsuku isimnengi ekhangela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Isilula ukusebenzisa ngoba nxa umuntu ekhangela umkhuhlani, kuhle kuvele khonalapho ukuthi yini umkhuhlani ombulalayo. Njengakulowu kuyakhanya lapha okunjengomabonakude okukhanya khona impumela.

Umtshina wokuhlola izigulane osetshenziswa ema"Lab". Umtshina lo ulendawo lapho okukhangelwa khona imifanekiso yalowo oyabe ehlolwa njalo ulamavili ukuthi nxa usudonswa uhambe kalula.

Insimbi eziyisithupha ezisetsenziswa esibhedlela ziyacazimula ezinye zicijile zigobile njalo phambili ezinye ziyisipatalala eyodwa elesigombolozi njalo ikhanya iligilazi.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela okokwelapha ulezigxingi ezimbili, lenyawo ezintathu njalo ulesibambo ubususiba lamabhawudo nje amnyama ambalwa khonapho.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ulombala oluthuli. Ubususiba lesigujana esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ulentambo njalo emnyama etshengisa ukuthi lo umtshina uyaxunywa emagetsini ukuze usebenze.

I"walker" yokuncedisa ukuhamba, ilenyawo ezine. Ilalapho njalo okubanjelelwa khona kumnyama. Ilezikhalakhala ezikhanyayo laphana ngaphansi lokungama "rubber" ngaphansi ukuthi kungatsheleli.

Ama thermometer mathathu asetshenziswa esibhedlela ukuthatha I tempreature yabantu lapha kuyabe kukhangelwa ukuthi umzimba utshisa okunganani, besekusiba le stethoscope layo iyasetshenziswa esibhedlela

Izincediso zokuthi abantu baqinise imizimba yabo abantu kumele bahlale bengabaqinileyo emzimbeni ukuze imizimba ingagugi masinyane njalo ihlale iqinile okwesikhathi eside.

Endlini yokugulela eyabantwana kubonakala kulesitulo esincane esilombala oyiphinki besekusiba lepiyano eyiphinki layo elamanye amakhiyi amhlophe lokunye okungathi kufuna ukuba bomvu.

Umuthi wokukhwehlela osetshenziswa kulezi izinsuku. Iyasiza le imithi abantu ababulawa yizifuba kumbe abakhwehlelayo. Kuyabe kutshiyene omunye isifuba siyabe sidabukile omunye njalo uyabe evaleka kodwa kube sokusiba lohlupho lwabantu abasebenzisa imithi le ukwenza izidakamizwa.

Amaphilisi akulezi insuku alungiselwe ukwelapha umkhuhlane wekhovidi owabulala abantu abanengi kakhulu. Umkhuhlane lo wawusenza umuntu azwe angathi ulomvimbano abuye avaleke njalo isifuba. Ngakho abanengi yabadlulisa ikhovidi kodwa uma umuntu ethole lamaphilisi kwakumnceda ukuthi aphile.

Amaphilisi okwelapha, atholakala ezibhedlela kumbe emafamasi abhaliwe ibizo lawo asebhalwa lesilinganiso sawo. Kusetshenziswe umbala obomvu ukubhala ibizo lalawo maphilisi.

Imbodlela yomuthi wokuhlaba isigulane amajekiseni kuyathathwa inalithi ihlonywe lapha ibisi munya umuthi besekuya hlatshwa ke isigulane umuthi lowana uma usungena esigulaneni sesiselapheka ke.

imithi yokwelapha yakulezinsuku ibekwe emashelufini eminye isemabhokisini kukanti eminye njalo isemambodleleni ilemibala etshiyatshiyeneyo kuyakhanya eluhlaza okwesibhakabhaka leminye eluhlaza leminye emhlophe

Amadrip amane ,asetshenziswa ebantwini, asebephelelwe ngamanzi emzimbeni. Kuyasetshenziswa ijekiseni. Bahlatshwe abantu. Besebefakwa ke lawamanzi emzimbeni. Ikakhulu labo, abayabe begijinyiswa yizisu, njalo belemikhulane eminye ethile. Bayafakwa amanzi emzimbeni, uma esephela.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, beselsiba lombala olithanga kanye loluhlaza. Amaphilisi la abhaliwe kwatshengiswa inani lawo kwasokutshengiswa lenkampani eyiyo ewenzileyo.

Umuthi wokwelapha wakulezi nsuku osebhokisini elimhlophe wasubhalwa ngamabala amnyama besokusiba khona lamanye aluhlaza okwesibhakabhaka besokusiba khona lezigombolozi ezibomvu umuthi lo uyatshengisa njalo ukuthi uyisilinganiso esinganani.

Inhlobonhlobo yemithi yokwelapha yakulezinsuku. Okunye ngamaphilisi, okunye njalo ngamabhodlela lamabhokisi aphethe imithi etshiyeneyo. Lokhu kutshengisa ukuthi kulezinsuku imithi isitshiyetshiyene.

Umuthi wokwelapha abantwana ikakhulu laba abahlutshwa yizisu. Umuthi lo ulomfanekiso womntwana phandle okuhle kutshengise ukuthi umuthi lo ngowabantwana .Ulesilinganiso njalo ngaphandle kanye lokutshengisa ukuthi wenziwe ngani.

Umuthi wakulezi insuku osembodleleni eluhlaza, njalo ebhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamnyama. Kuyatshengiswa ke ibizo lalo muthi, kuyatshengiswa lesilinganiso sawo.

Amaphilisi akulezi nsuku asembodleleni encane. Kubhalwe ibizo lalawo maphilisi kwasokubhalwa lenani lawo kanye lokuthi asebenzani emzimbeni womuntu lowo owathathayo.

Umuthi oyehlisa izinhlungu wona usetshubhini elithanga ibhaliwe ngamabala aluhlaza. Umuthi lo uyahlikihlelwa kuleyondawo elibuhlungu ukuze lobo buhlungu behle ubhaliwe njalo isilinganiso sawo kanye lokuthi usetshenziswa njani.

Imbodlela yamaphilisi okwelapha ibhi phi, yona elombala oyibubende, yasibhalwa ngamabala amhlophe, ilemzila njalo eminye ebomvu. Iyatshengisa inani lamaphilisi eliphakathi khonalapho.

Amaphilisi okwelapha akulezinsuku aluhlaza okwesibhakabhaka kutshengiswa ngapha ngaphambili besekutshengiswa langemuva kwawo ngapha ngemuva kubhalwe ibizo lamaphilisi kwasobhalwa ukuthi athathathwa njani kanye lenani lalawo maphilisi

Amaphilisi akulezinsuku umuntu angawaphiwa esibhedlela kumbe awathenge efamasi. Abhaliwe ibizo lakhona kanye lesilinganiso sawo kwabuya njalo kwabhalwa ukuthi amaphilisi lawa enziwe ngani. Lokhu kuyasiza abantu abangahambelani lezinto ezithile ezingabe zisetshenziswe ukwenza lawo maphilisi.

Amaphakhethi alamanzi phakathi esiwabiza ngokuthi ngamadriphi lawo asetshenziswa kuzigulane eziyabeseziphelelwe ngamanzi emzimbeni ukwenzela ukuthi labo bantu bathole amandla baqine mabeselatshwa.

Umuthi wokwelapha ogcotshwayo oyicream osebhokisini elimhlophe elilembala etshiyeneyo lilezigombolozi ezibomvu lezinye eziyibubende lamabala abhalwe ngokuluhlaza.

Ibhokisi lama philisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama besokusiba leminye imibala njalo ebomvu leyi purple leyipink. Amaphilisi aphuma lapho wona aluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yokwelapha yakulezinsuku, ibuya iyimihlobo etshiyatshiyeneyo eminye iyanathwa eminye iyagcotshwa. Kukanti njalo eminye isetshenziwa ngabantwana eminye isetshenziswa ngabadala njalo iyabe ibhaliwe ukuthi kumele isetshenziswe njani leyimithi. Ma inga isetshenziswanga kahle ibayingozi.

Iphetshana lomuthi okwelapha izifuyo, limhlophe lona libhalwe ngamabala amnyama laseliba lamabala aluhlaza. Latshengisa njalo umfanekiso wemvu okutshengisa ukuthi asiwo muthi osentshenziswa ngabantu lowu.

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela elilombala oluhlaza Lona libhalwe ngamabala amhlophe legama lalowomuthi libhaliwe. Kwasekufaka lomfanekiso wesifuba okutshengisa ukuthi ngumuthi wokwelapha isifuba.

Imbodlela lebhokisi lomuthi okhanya ungowokunatha besokusithi imbodlela elombala oyibrown Kanye lolithanga loluhlaza lawo ukhona lomhlophe umbala uyabonakala besokusiba lomfanekiso ongathi ngowesisu.

Ukwelatshwa kwabantwana abancane .Udokotela uhlola umntwana uphethwe ngunina. Umntwana ukhanya ulomkhuhlane woku khukhumala kwekhanda .Imkhuhlane le ivamile ebantwaneni .Ithike ingaba khona besebeselatshwa amanzi lawa akhitshwe ekhanda .

Umntwana omncane osanda kuzalwa esingathi lusana, ubanjwe yisandla somuntu omdala, lapha emakhaleni kuletshubhu efakiweyo, yasibanjwa ngamabhanditshi, okungabe kutshengisela ukuthi umntwala lo kezwa kahle , kumbe kaphefumuli kahle.

Umntwana omncane ulaliswe esibhedlela ukhanya akaphathekanga kahle emzimbeni ngoba lomzimba wakhe ucikizekile lapha okulabodoli abadlalisayo njalo ufakwe leoxygen umntwana lo ukughi aphefumule ngayo

Esibhedlela sabantwana abancane ngesikhathi sokuthi benze ezemidlalo abantwana lanxa begula kulesikhathi abadinga khona ukuthi bake babethwe ngumoya badlale abezempilakahle bayasizana labo lapha ukwenza leyi midlalo ukuze baqinise lemizimba yabo

Abantwana basesibhedlela lapha abayelatshwa khona lendawo yabantwana elungiselwe bona lembheda elingene bona lezinto zokuthi badlalise beseselapho esibhedlela kulomunye ungumuntu omdala osizana labo kuyi indawo

Ibhakane elitshengisa ukuthi abantu bazafundiswa ngomkhuhlane weCorona Virus ngelanga elithile njalo kwafakwa lendawo yakhona .Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane ememethekayo esigabeni sabo.

Indlu lapho okwelatshelwa khona abantwana abancane. Kulezinto ezicecisileyo ezilemibala ekhangayo ukwenzela ukuthi abantwana bathatheke ngayo .Kulemibheda lemitshina ethile eyokukhangela imikhuhlane engabe ihlasela laba abantwana.

Indawo esibhedlela lapho okwelatshelwa khona abantwana indlu le ececiswe ngemifanekiso etshiyeneyo elemibalabala ekhangayo kulemibheda lemitshina yokuhlola abantwana kanye lekhabothi.

Isisebenzi sezempila kahle esisebenzisa imitshina kulemithi ethile lapha ebonakalayo kungaba kulungiswa amaphilisi kumbe imithi ethile eyokwelapha okutshiyeneyo uqgokile izimpahla zokuzivikela uma esebenzisa imithi ethile ngoba isingasuka ibeyingozi

Leli libhakane elivame ukutholakala endaweni yemsebenzi, liyabe litshengisa ukuthi izisebenzi zakuleyo ndawo zikhangelelwe ukuthi ziqakathekise ziphi izimilo okunjengo kuhlonipha, ukuzphatha kahle lokusebenza ngokuzikhandla.

Umuntu wesilisa osebenza epharmacy ugqoke ijazi elimhlophe kanye lamangilazi njalo usebenzisa icomputer .Abantu laba abasebenza epharmacy kumele kube ngabantu abawufundeleyo lo umsebenzi ukuze kungaphanjaniswa impilakahle kazulu.

Abantu abasebenza esibhedlela abesilisa labesifazane bagqoke izikipa ezimhlophe ezilamacollar aluhlaza, omunye wabo usebenzisa umtshina oncedisayo ekuhambeni.

Abezempilakahle abebutho balesigulane esihlolwa amehlo . kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku. Lowu owesifazane ugqoke ,isigqoko esilamabala aluhlaza lalithanga .Wasembatha isembatho esimhlophe.

Abezempilakahle abathathu bahlola isigulane bagqoke amamask okuzivikela. Laba ababili bagqoke amauniform angathi ngawezebutho amasotsha.

Izisebenzi zesibhedlela ezigqoke impahla zokuzivikela lamamask lamagilovisi kanye lezigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka zikhanyiselwe lilayithi lapho ezisebenzela khona njalo kulemitshina ekhanya isiza lapha ekusebenzeni.

Imithi yokwelapha yakulezi nsuku itholakala emafamasi, iyafakwa ngezigaba zayo njalo kukhangelwe ukuthi isebenza ukwelaphani, eminye uyayithenga eminye njalo kumele ubhalelwe incwadi usuka esibhedlela ukuze uyithenge.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi nsuku kulebhakani phandle elimhlophe elibhalwe ibizo lale indawo sokusiba lamanye amabhakane amancane atshengisela ukuthi nxa umuntu efuna ukuya endaweni ethile uhamba kanjani.

Ibhakane elitshengisa indawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo ebizwa ngokuthiwa yi pharmacy ngaphandle kwale pharmacy kulendawo lapho abantu abafika begeze khona izandla bengakangeni phakathi ukuze imikhuhlane ingathelelwana kalula.

Imithi yokwelapha yakulezinsuku eseshelufini emhlophe etshengisa amabizo akuleyo mithi kubuye njalo kutshengise lesilinganiso sakhona omunye umuthi umhlophe ubhalwe ngamabala abomvu sokusibaleinue le emithathu Kodwa imibala yakhona itshiyene ibizo linye

Umama usepharmacy. Ufinyelela umuthi ophezulu, le khatshana! Ugqoke ijazi lakhe lomsebenzi, elimhlophe. Epharmacy lapha, yikho okutholakala khona imithi etshiyeneyo. Abantu abathenga khona.

Imota emi phambi kwepharmacy lapho okuthengiswa khona imithi .Ibizo lepharmacy liyakhanya libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka .Phakathi epharmacy kukhanya abantu ababili omunye ugqoke iyembe elombala obomvu .Phandle kulomuntu oyedwa laye omileyo .

Imithi yokwelapha yakulezi insuku esefamasi ibekwe kahle yafoliswa ngokulandelana kwayo kusiya ngokuthi leyi laleyi isebenzani ilemibala njalo etshiyeneyo lokubhalwa kwakhona kutshiyene kodwa kutshengisa ukuthi kukezinto ezingaki phakathi kwebhokisi.

Abezempilakahle balande abantwana ukuthi bayebafundisa ngezempilakahle , abantu bayathola amathuba okwelatshwa, ukuhlolisiswa kwemikhuhlane besebencediswa njengomphakathi.

Abesilisa labesifazane bahlangene bahamba bebhodela umphakathi befundisa ngemikhuhlane ethile. Lapha bafakile lamatende lemibhalo ethile efundisa ngezempilakahle ebantwini bomphakathi.

abezempilakahle abahamba befundisa ngemikhuhlane ethile kulamadoda amathathu aqhuba lezi zimfundo abantu njalo batshengiswa lemifanekiso emidulwini ngalokho abakufundiswayo lokho kuyasiza ukuthi bezwisise ncono

Owesilisa owezempilkahle ogqoke ijazi elimhlophe. Kulabomama kanye labantwana abakhanya bezelapha phandle ukuzokwelatshwa besizwa kuhle ngezinto zempilakahle.

Abezempilakahle bahambele umphakathi bahleli phansi bagqoke ezimhlophe, baletafula kugcwele abantu ikakhulu abantwana besikolo abagqoke eyunifomu eluhlaza bazolungisisa ngezempilakahle.

Abesifazana babuthene benza imisebenzi yezandla etshiyeneyo endaweni ezinje bayafundiswa ngezokuthola abantwana lezokuzala lokhu kuyabasiza ukuthi bazigcine kahle emzimbeni yabo njalo labantwana ababatholayo babagcine kahle.

Owezempilakahle ogqoke isikipa esimhlophe sibhalwe ngamabala abomvu njalo ugqoke lama gloves uhlola umuntu igazi usemhlaba ngenalithi ukuze athathe isampulu yegazi kuhlolisiswe imikhuhlane angabe elayo lokhu kuyasiza lokuthi umuntu ma sesiba labantwana anganikezi leyo mikhuhlane alayo.

Abesifazana ababili bayaxoxisana ngendaba zabomama kanye lokubeletha lo owesifazana owezempilakahle kukhona akuthweleyo achasisela ngakho loyo omunye ohlezi phansi laye okhanya elalele kakhulu.

Owesilisa lowesifazana abakanya bengabantu abathandanayo lokhu kutshengiswa yindlela ababambene ngayo. Owesifazana ulungise kuhle ikhanda lakhe, owesilisa laye uyabukeka ugqoke iyembe elombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Impilakahle yabazithweleyo, umongikazi uhlola umama ozithweleyo. Uselaliswe phansi wakhangela phezulu ,lapha usethelwa umuthi owokuthi ahlolwe ukuba ingane ingabe ihleli kahle yini ngaphakathi.

Owesifazana uphethe ingane ehlolwayo lapha ngowezephilakahle. Uyakhangelwa lumntwana ukuthi ukhula kuhle yini. Lowo owezempilakahle uphethe losiba olokuloba impumela yalokhu azakuthola kulo umntwana.

Ugwalo olukhuluma ngezemidlalo kanye lemithi esetshenziswayo uma kuqhutshwa le imidlalo lokhu kuqakathekile ngoba lezinsuku inengi labantu seliphila ngazo ezemidlalo lokhu kuyasiza ukuthi bazitholele imali yabo njalo bephilise lezimuli zabo.

Ibhokisi eliphathele amabhanditshi asetshenziswa yilabo abenza ezemidlalo litshengisa umuntu ngaphandle oqinileyo okuveza ukuthi lo ngumuntu wezemidlalo, besekutshengiswa lokuthi phakathi kulamabhanditshi anjani. Libhalwe ngamabala amhlophe laluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa owezemidlalo othoba ingalo engabe esebenzisa okuqandayo ukuze azwe ngcono lapho okubuhlungu khona ngoba kwezemidlalo lapha abantu bayalimala kodwa kuyabe kukhona izinto abazisebenzisayo ukuthi belatshwe khonapho khonapho.

Owesilisa ogqoke isikipa silemzila emhlophe uphakamisa insimbi, lokhu kwenza ukuthi umzimba uqine njalo ungahlaselwa yimikhuhlane eminengi. Owesifazana umi khonalapho eduze umkhangele nguye osizana laye.

Owesifazana ogqoke amathenisi ayipinki lebhulugwe elimnyama lesikipa esiyipinki uya ekhisesayiza lokhu kuyancedisa ukuthi umzimba uhlale uqinile ngazo zonke izikhathi

Imithi yokwelapha eyesintu kumbe eyomdabuko. Kungasetshenziswa amaluba kusetshenziswe amahlamvu kumbe impande zalezi zihlahla. Imithi le abantu bayayisebenzisa emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Izigubhu zemithi yesintu ezintathu kanye lamatshubhu amane ,imithi leyi ngeyesintu ivela esihlahleni esibizwa ngokuthi licena ,icena liyasetshenziswa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane yabantu kanye leyezifuyo.

Imithi yomdabuko kumbe eyesintu ilungiswa kusetshenziswa izihlahla ezitholakala khonalapha emphakathini. Imithi le isilungiswa kahle kulezi insuku ifakwe emambodleleni eminye iyanathwa, eminye eyenziwa ibe ngama philisi.

Imithi yokwelapha eyomdabuko kumbe eyesintu kulezi insuku sokuvamile ukuthi imithi leyi isilungiswa kakuhle iphakitshwe emaphepheni kufake lesilinganiso sayo ibe isithengiswa abantu bayayithakazelela kakhulu ngoba njalo iyabasebenzela.

Iganga elilezihlahla kanye lotshani. Izihlahla lezi ziyasetshenziswa kulezinsuku ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bathatha amaxolo alezizihlahla bawasebenzise, lamahlamvu lawo ayasebenza kukanti lempande zakhona ziyasetshenziswa.

Owesifazana ogqoke okumhlophe uthwele isikhwama esilombala oludaka umile esihlahleni uthatha amahlamvu kulesisihlahla. Abantu amahlamvu bavame ukuwasebenzisa ukwelapha imikhuhlane ethile

Umama ogqoke isigqoko esilamabalabala amanye aluhlaza amanye abomvu amanye alithanga, kukhanya isandla sakhe lapha ubambe iluba. Iluba lilamahlamvu aluhlaza.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe lona libhalwe ngamabala amnyama lamanye abomvu. Okunye okubhalwe lapha kuyatshengisela ukuthi nxa kungamaphilisi wona amaphilisi mangaki kulelibhokisi. Kuyabhalwa kwesinye isikhathi lokuthi kusetshenziswa njani.

Imbodlela elombala oluhlaza okwesibhakabhaka elotshwe ngamabala amhlophe imbodlela le iphathela amafutha okugcoba isikhumba kwesinye isikhathi izikhumba zabantu ziyaba lemikhuhlane ethile kumbe ziwome kakhulu kukhanya lokhu kuyancedisa khonalapho.

yizihlahla ezitshiyatshiyeneyo ezokwelapha ezingafanani lemithi esisetshenziwe yalungiswa yafakwa ezibhedlela izihlahla lezi ziyasiza kakhulu abantu abantu bayazisebenzisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane nje eyabe ijayelekile ziyasebenza kakhulu lezi izihlahla

Isihlahla esimile edwaleni. Izihlahla lezi abantu bayazisebenzisa njengemithi yokwelapha imikhuhlane ethile. Kungasetshenziswa amahlamvu, kungasetshenziswa impande kumbe amaluba ales' isihlahla ukuze abantu bazelaphe.

Umkambo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu kumbe eyomdabuko, imithi le ingaba ngamhlamvu, kumbe izimoande kumbe izithelo ezithile ezezihlahla ezitshiyetshiyeneyo leyi imithi iyabe icela ezihlahleni ingakalungiswa abanengi bayayithakazelela kakhulu bathi iyabasebenzela.

Imithi yesintu kumbe eyomdabuko isivamile kulezinsuku abantu abanengi sebeyisebenzisa njalo bakhona abanye esebazipha umlando wokuthi badingisise bachwayisise ngayo lokuthi isebenza njani iselapha yiphi imkhuhlane.

Indoda ethwele umuthi wesintu osulungisiwe. Abantu abanengi kulezinsuku bayayithakazelela imithi yesintu. Bayayisebenzisa ikakhulu emkhuhlaneni ehluphayo eminye abathi kayelapheki ezibhedlela. Eminye imithi iyakhanya isemashelifini ngemuva lapha.

Kulezi izinsuku abantu bayasebenzisa kakhulu izihlahla zomdabuko ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kungasetshenziswa amaluba, kusethenziswe amahlamvu kumbe impande. Imikhuhlane eminengi isiselatshwa kakhulu ngalezi izihlahla.

Imithi yomdabuko isilusizo kakhulu ebantwini, abanye bayazilimela lezizihlahla ezindlini zabo kanti abanye njalo bayahamba egangeni bayezidinga. Bayasebenzisa impande basebenzise amahlamvu kumbe amaluba alezozihlahla.

Imithi yokwelapha eyomdabuko, kumbe eyesintu. Abantu kulezi insuku, bayazenzela izigadi zabo. Lapha abahlanyela khona izihlahla, ezincedisa ukwelapha, imikhuhlane etshiyeneyo. Bangasebenzisa amahlamvu azo, kumbe uzithelo zakhona ukwelapha.

Isihlahla secena silombala oluhlaza njalo silameva siyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo abanye belapha isisu lezinyamazana lazo ziyaletshwa ngalo icena leli

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza labantwana abayizithelo ezibomvana. Lesi sihlahla singasetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo.

Izihlahla ezisegangeni eziluhlaza ezinye zilameva .Kulomsuzwane ,umsuzwane welapha imkhuhlane eminengi ehambelana lemvimbano isifuba. Njalo abanye bayawusenzisa ukunatha ngawo itiye benze amahlamvu ngomsuzwane .